Man lanyu me cukul, lanyut cukul man kono tye inget labolo yadi bene tye inge lanyut man

Gudu matye fot ma pe kiliyo iye odok yadi ma odongo macego cego bene tye iteng gudu bur ma kalele ototogi bene ma tye

Man gar ma matye i yoone dano tye bene ma ogure i nget gar gar man makome kiwero rangi alum alum

Mutoka lating yec ma otingo labolo tye ka ngwec i di gudi ki dano iye ma ngat acel oruko kor bongo matar

Man mutoka lating yec mutoka man otingo dano madwong mutoka man tye langoi matar mutoka man tye ka ngwec i guduma pe kiliyo iye odok.

Man Kono tye kwai nyig yen madwong mapat pat tye iye birinyanya, tye iye kalara munu mutungulu bene tye.

Man anyai ma opye i wi ature mito notto moc atura anyai man langwe i kome tye te opok te opok wiye oton amcol.